Ni wolaytta ambban nu deretettan gidikko issi izawu Yessuus taassi Goda giidi ammaniyooga gidishinkka Magguloy nu heeran kase mattoyiya ushsha uyyidi matottesishin ha'i Yessuusa ammaniddi agiis.

Dere asa gidabawu asana gidabawu oosikka caamaa koshshees. Ikka galbbaappe merettes gidishin baara godiya caamaa wottaa meezetido gishawu mela tohuwan awakka hemetana danddayukku buukku.

Daro qottaan daro ogetun shaahettoosona. Hegeetika luuxxettaa maxafaa gidishin aykala muletookka ba na'iyaa luxxetta keettappe yiyoode laaxaa miza siimmada maxapaa ekkada o guyye luuxxisawusunne oychchawus.

Nu wolayttan cora qottan shaahettettes. Issoykka Baalota ba daarinchchan tukke maatay xaykko Aykkalo taani nunaara wontta haasayoogee neesi digettoppo malaata gido tukke maatay diikko imma ga.

Baaalota ba qofan bana kessees gaada oyssaanne pilaa zal"iyogaa doommaasu. Zal"ayddakka ha ambbaappe wolaytta ambbaappe denddada duge ziqqa ambbata baara hegaappe shamma shammada ehawusu.

Hageeti naa"atikka asaa naatu bollaa payyatettaanne ho"uwa immiya baytaamineta gidishinkka mittaa ayfee mangguwa, afkkaadduwa, ataakilttee gumbbo santtaa, kaarootiya, qayisiriya hegaattan xeesettoosona.

Hegeekka issi izaawu luxettaa luxi wurssi simmidi anjjettidi baaso oosuwa demmanaassi dandayes. Nu shooron bakaaloy luxettaa wurssi simmidi anjjetidi baaso oosuwa demmidi ha"i lo"o hanotan sinttawu zooxees.

Nu wolayttan gidikko nu Itoophphe gidiyogaa erissees. Hegaattankka I daro barchchiyan kiyidaba gidiyo gishshawu bonchchettees. Nu heeran Ashkkoti olaa dembbaa biidi yiiddi gooba olanchcha gidiyo gishshawu banddiraa shallameti,,,,

Issi asi wolaytta ambbaappe denddidi hanxxuuxo woykko Tungga manddarikko oge buussa gidishin nu biittaa macca naati higgee giyobaa akeekennan woykko erennan kare beettees giiddi xayoosonanne mule ba,,,

Nu dere asayi go'ettiyo maashinettuppe issoykka maayuwa tokkosiyo maashiniya gidishin moorettida maayuwa shanaashanidi loyttes. Baalota ba wurccuwa yeddiichchida gurddiya efaada maashine keettan loytissaasu.

Wolaytta dere asay go'ettiyo ushshaappe issoy borddiyanne parssuwa. Hegeekka gifaataa wodenne laytta laameti yiyo wode an maadetoososna. Borddiya parssuwa wolaytta asay maadetees, go'ettees.

Wolayttan kushe hiillan merettiyabatuppe issoykka keriya gidishin kereekka muchchuwaa kessidi A bolan oyssaa tigiddi shoobettidi haahosaappe yiida immataa sintti aatiyo bonchchetida buqqura.

Hageeti naa''atikka asaa naatu bollaa payatettanne ho'uwa immiya baytamineeta gidishin mitaa ayfee mangguwa, abbokkaaduwa, ataakkiltee gumbbo santtaa, kaarootiya, qaysiriya.

Nu wolaytta ambbaassi daro taarikee de'ees. Hegeetuppekka wolayttay wogaara diyagee giidi bochchennaagee bochchikko yeddennaagee, haattaa immarkkii gin shoci zaari ushshiyagee nu wolayttay, nu wolayttay gitay..

Nu dere asay go'ettiyo maashinetuppekka issoy maayuwa tokkosiyo maashiniya. Ikka moorettida maayuwa shanashanidi loyttees. Baalota ba wurccuwa yeddiichchida gurddiya efaada maashine. keettan loyttaasu.

Asa na'a gidabi oonikka bawu laamettanaassi bana naaganaassi zal'iya zal'anaassi danddayees bakkaloy luxxettay kessenan ixxin a barchchiya bessi zaliya doommidi ha'i laamettiis. laamettidi leemissettiis.

Hegeeti naa'atikka asaa naatu bollaa payyatettawu ho'uwa immiya baytaamineta gidishinkka mittaa ayfee mangguwa, afkkaadduwa gidishin ataakilttee gumbbo santtaa, kaarotiya, qaysiriya hegeetanne hegeeta malatiyageeta .

Issi asi wolaytta ambbappe denddidi Honxxoxo woykko Tunggi manddarikko oge buussa. Gidishin nu biittaa macca naatihigge giyooba erenan kare beettees giidi baqattidi daroti biittappe coo xatyoosonanne laaletoosona.

Daro qottan daro ogetun shaahettees, issoykka luxettaa maxaafa gidishinkka Aykala mule gallassankka ba na'iya luxetta keettaappe yiyode laaxa imma miza simmada maxaafa ekkada o luxxissawusu.

Nu wolaytta ambaa giddon issi izzaawu payatettaa naagiyo ooso keettaa dooyikko ba de'iyo man'iya hagan days giidi qonccissiyoogaa gidishinkka Barati payatettaa naaagiyosaa dooyidaagee eraadoone xaabbiya biidi errissuwa kanttisis.

Booraa goday wolayitta ambaappe hanxxuuxo woyikko tunga baanawu zino kiyin tiransportee saluwa caddin aggidi guyye simmis. Asaasi yootin asay keehippe malaalettiisinne garamettis.

Nu wolaytta deretettaattan gidikko issi izawu yessuussi taassa giidi ammaniyogaa gidishinkka Maggulloy nu heeran kase matoyiya ushshaa uyidi mattottees shin ha'i yessuussa ammaniddi agiis.

Issi asi wolaytta anbbaappe denddidi hanxuuxo woykko tunggi madarikko oge buussa gidishin nu biittaa higge giyoobaa erennan woykko hasayennan kare beettees giidi xaayoosonaanne mule baqaati laalettoosona.

Nu dere asaa bollan erettida asaappekka nu dere asaa bollan kawo Xoona, nu haydaa yuuniskkon xaafissanaassi tuggatidanne barchchiya be'ida Alttaye Piriya geetettidi xeesettoosona.

Nu wolayttan gidikko nuuni itophphe gidiyoogaa erissses. Hegaattankka I daro barchchiyan kiyidaba gidiyo gishshawu bonchchettes. Nu heeran ashkuuti ola dembban biidi yiiddi gooba olanchcha gidiyo gishshawu banddiraa shallametis.

Issi asi wolaytta ambbaappe denddidi Hunxxoxo woykko Tungga manddarikko oge buussa gidishin nu biittaa macca naati higgee diyooga erennan kare beettees giidi mulee coo xayyoosonanne baqattoosonanne laalettoosona.

Nu wolaytta deretettatan seeraa naagissanawu koykko issi dubbushan asay uttidi aawatiyageeti issi izaawa dooriikko he izawuppe atin hara asi seeraa naagissanaassi danddayenna.

Itoophphiya biittatun hanidabaa nu wolaytta asaa erisanaassi go'ettiyoy oduwa gidishinkka hegeekka coo odiyoba gidenna hanettidabaa odiyoga. Zino Awustraaliyan kiyida karssikarsaabaa irraddoo xaabee ommarssan aattees.

Ikka qassi cora qottaan shaeeketees. hegetikka ba biittaw yeexxiyoogaa izzawu bawu yeexiyoogaa xoossaasi yeexxiyoogaa. issi iasi wolaytta dere asaa kandduwaabaa woykko hanotabaa yeettaan qonccisanassi danddayyees.

asaa naatussi de'uwaan de'anattan oottiyaabappe issoy kattaa gidishin issi izaawu kattaa keetta biidi issi kattaa azazzidi baassi demmanaw danddayees. tukkiyakka tukke keettaa biidi azazzuwa immidi baakko shiishanaw danddayees.

Wolaytta asay go'ettiyo dumma dumma lo'iyabaynne koyiyoobay aybaykka xayenasay supermarkeeettiya gidishin aykala supermarketiya zino baada pala lo'iyaa imataa sintti aatiyo masoopiya shamada yaasu.

Nu wolaytta deretettaadan gidikko issi izzaawu yesuusu taassi goda giidi ammaniyogaa gidishinkka maguloy nu heeran kase matoyiya ushshaa uyidi matoteees shin ha'i yesuusa ammanidi hegaa mulebakka agiis.

Wolaytta kandduwabaa, wolaytta hanotaabaa yettan qonccissanawu danddayettees. Hegeekka ha"i leemisuwawu gifaataabaa ekkikko gifaataa gidduwan menttuwa giddo yeggara xaafikko qonccissees.

Deree asassi hagaza immanassi hagazettida, boncho deree i dandayees giddin kiyidaage basoo hagaza immanawu dandayees, nu amban baso hagazzaa imiyagge hachi yiddi hagaziss.

Daro qottan daro ogetun shaahettees issoykka luxettaa maxaafa gidishinkka Aykala mule gallankka ba na'iya luxetta keettaappe yiyode laaxa imma miza simmada o luxxissawusunne guye oychchawusu.

Wolaytta ambaassi aawatiyaageetuppe amaridaageeti nu dere asaa bolli kawottida kawo xoonnanne nu biittee suntta yuuneskkon xaafisanawu tugatidanne barchiya be'ida piriyawu altaaaya geetettososna.

itoophphiya biittaappe kare biittatun hanettidabaa itoophphiya biittaa gattanaassi woykko nu dere asaa erissanaassi go'ettiyoy nu keettaa nu dere asaa sunttan carkko naqaashaa getettidi xeessettees.

Arakka ambbaan de'iyaa ajjoora soossuwaa be'anawu daro asay wollaytta giddoppe denddidi he man"iyaa biidi he man"iyaan yaanne haanne yuuyyidi lo"iyaabaa soossota be'ikko hegaa sunttay zanaqqaa getettees.

Nu wolayttan gidikko nuuni Itoophphe gidiyogaa erissees. Hegaattankka I daro barchchiyan kiyidaba gidiyo gishshawu bonchchettees. Nu heeran Ashkkuuti ola dembbaa biidi yiiddi I gooba olanchcha gidiyo gishshawu banddiraa shallamettiis.

Ta dere asay woykko ta doonaa haasayiya asay oonikka dere asa gidishin so asay tanaara issippe de'iya michchiyo, ishaa, aawaa, aayyiyo, zariya dabbuwa gidishin Aykala bantta son so asaara de'awusu.

Nu wolaytta asay go'ettiyo so medosatuppekka mizzanne boraa gidishinkaa, karegettikaa qassi, godariyanne mahiyaa gidishinika boraay qaasi bittaa goyanawu maddess, kareppe godaree miriqqaa denttanawu madessi.

Nu wolaytta asaa soon gidin kawo ooso keettan xafiyobata wottidi go''ettiyooga gidishinkka boora goday ba naati luxettappe yiidi maxaafata wottidi luxanassi paranicheriyaa shammiis.

Erissuwaa, erssoy wolaytta ambba giddon de'yaa zal'e keettatuppe issi izaway ba zal'e keettaa sunttaa xeessid ba de'iyoosa man'iyaa yoottana koyikko he erissuwaa asayoo qonciyaani yottiyode yees.

Asaa na'i de'uwan de'anaassi ootiyaabaappe issoy keettaa gidishinkka koyruwan asa na'i shemppiyoosaa. leemissuwawu woaytta keettaa koyruwan baassidi daddayidi godaa essidi tuusaa essidi keexeetees.

Nu wolaitta ambbaassi woykko nu deretettaasi daro taarikkee deesi. Hegeetupekka wolaittay wogaara diyaagee biidi bochchenasgee bichchikko yedenaagee haattaa imarkki gin shocci zarid ushshiyaagee wolayttay.

Ikka qassi cora qottan shaakettes. Hegeetikka qassi ba biittaa hayidawu yexxiyogaa, izaawu bawu yexxiyogaa, xoossaassi yexxiyogaa. Issi asi nu wolaytta dere asaa kandduwa yettan qonccissanawu danddayes.

Wolayttan issi baaloto giyoora bana puulayanawu ba kushshiyaan migiduwaa qooriyaan gozddaa hayttan guduchchaa woottada wogaa qonccisiyaa apalaa huuphiyaan danccada gutaraa baada imattatu sinttan yaane haane simeretawusu.

Nu wollaytta asaa giddon giidin kawo ooso keettatun xaapiyoobata woottidi goo"etiyooba. Gidishinkka booraagoday ba naati luxxetta keettappe yiidi maxaafata woottidi luxxanawu maaddiyaa perenicheriyaa shaammiis.

WOLAYTTA DERE ASAY GO'ETTIYO USHAA QOMMOTUPPE AMARIDAAGEETI PARSUWAANNE BORDDIYA GIDISHINKKA GIFAATAWU WOYKKO LAYTTAA LAAMIYAWU HEGAA GO'ETOOSONA. GIFAATANA SO MAABARAY GAKKIN PARSUWA AGADA IMATTAA MOKKADA MOOYISAASU.

Daro qottan daro ogetun shaahetees. Issoykka luxetta maxaafa, Aykkala mule gallassankka ba naa'iyaa luxetta keettappe yiyyoode laaxa imma miza simmada maxaafa ekkada luxissawussinne O guyyee oychchawusu.

Ta dere asay woikko ta doona hasayiya asay oonnikka dere asa gidishiin so asay qasdi tanaara issippe de'iya michchiyoo, ishshaa ,aawaa ,ayyiyo zariya, dabbuwa gidishinkka aykala banttaso so asaara de'awusu.

Baalota bana puullayanawu kushiyan migiduwa qooriyan gozddaa hayttan gutuchchaa wolaytta wogaa qonccissiya afallaa urccuwan danccada gutaraa bawu immatattu sinti attanawu.

Asaa naatussi de'uwan de'anaadan ootiyabatuppe issoy qummaa woykko kattaa gidishinkka Baraata Balchchi qummaa meenaan issi samminttaa gattidaagee hayqqanawu labbaniidi diishin qummaa mizziin paxxiis.

Asaa naa gididabbi onnikka bana naaganaassi, bawu uffayssa demanassi, bawu lamettanassi, zaliyaa zal'ees hegaatan issi izawu bana kesees giyogaa ba doruwan za'alanwu dandayessi za'alidi lamettes.

Wolaytta asaa soon gidin kawo ooso keettatun xaafiyooba oottidi go"ettiyooba gidishinkka baaraa goday ba naati luxxetappe yiidi maxafaata wottidi luxxanassi perenecheriyaa shaammiis.

Hegeekka dere asaa naatussi koshshiyaabappe issuwaa gidishin luxettaa luxxidi asi laammettanaasi danddayees. Ashkuuti luxettaa luxxidi wurssidi anjjettidi oosuwaa ha"i deemmi malaala hanottaan sinttwu zooxxees.

Hegeeti na"aykka asaa naatussi bollaa minttetuwaawunne ho"uwaa kalettuwaawu maaddiyoo giishawu hegetikka mittaa ayfeti mangguwaa afkaaduwaa gidishiin atakilitetti qaasi muuzziyaa paappayaa hegeeta malatoosona.